wiin we fada fada gerer in teen

Djiby ande kal leyong me o kiino kiin no ke reend oonga yasam te ref paax kaaga o an kaa ga'a probleme maraissage kaa ref base mbin in meeke tundo lene fop wiin we anda kaaga jegaam o maasreso naa xoyel Malick Mal fo maak fe leyonga ley Sinjara jeg aam faap ɗeb faa ne'eena KO Diouf o ɗeɓ Pathé Sine mi kam rara den boo xij a ɗing kam raara raara den boo xij so soog ka sutoox en voyage amour fee da roq tatataam Casamance encore iyo a ɗiŋ moom kaa refa ref kaa ando naye kam yarel teen so roga fi i ndam teen im dako engagé in iyo

meeke refma no ke im njufna ren njiind ne me i inoor na fi aam soble inoor no soble faaa kane keeke kaani salatoo kaana tamate kaana kaane xeeñ so saaw naana ga'oona soble yoo meeke ne jegaa rupture meeke jege coupure courant 24 sur 24 kaa jegaa parce que a ɗing kaa jeg xa facon a ɗak keene naanga ripa kene foora kene gisel ten refu yee daal o xiino muumole tout daal ka i mbiyan maraissage ande maraissage kee jeg waa ando naye ndiing ne soom a mbaagu mbi maraissage derogation fee gara nga de mboos xa piila xe den de mbaand lakas mi koy waɗiim kaaga njiɗ fo ndiing fop kam fiya maraissage ga'a ne ga'oona soble fee na fiya soble fee jegiida maturité waja xina campagne hivernage parce que meeke fook i mbi accompagnement bo waago daaw xa mangu xaana projet nanga jeg kaa xano an ga'a bala im jeg kaa projet na affaire a tosuwaro lene ga'ona inchala parce que ande leeg leeg aussi xa qiida xaaga kaa ga'a aleer laana ga'oona xam teng tax te normale ndaa kam saq foof la ando naye ke jeg neete rnd ina ndaa mboolem keene sax keene kaa fiya den ga'a a koomala te saq na affaire goob le jega mayu waana leyaye foof le waage calel waage calel foof le a jega ma ando naye a waa jamb parce que o leya ngaaye derniere quinzieme de juillet waaginum a deɓa nga a sim danga o nu yoon nda o yoona nga fo ten GIE septembre octobre novembre decembre janvier fevrier derniere quizieme de mars o fina waaja xijkatiro o nana nga me xijka tiro kaa jeg temperature ke ndefna meen temperature keene a ngara nga soɓ ` saqe xalis rayon de soleil ke sumee foof lewo xandame mosa ga njawna wo yipeena kidmasi a yipel pombar a yipel Mami bata xup baa ñaamel a ten tax koy a refa nga coté maraissage aussi o tolaxanga instant kaaga nangiro waaga ret ten tax pojet ke ka waro teele avril Mai juin trois keene ko waro ñoow dit ten tax koy a griida ngaan no agriculture ke neen mo yega parce que kaa jega recolte maak recolte maak maaga wino wiin o jegum yaag koy maaga daal projet na refa ma ando naye oxu saq na projet paaxer o reta nga bo mois kaaga andiro ne o fi kan <music> mbiya nga Avril mai juin juillet roog fa dako dembiid im leya nge yip

o qol le o qol le ke xotuma teen waagiin mo xaymai parce que mikoy o nana nga waagin mo xayma refe ñako andin parce que sac nene ga'oona <music> o ku rokuuma kam planifier an so ndeta den keene na fiyaa ye mute reta a gadooxa o leya ngaaye te leyoonge mi chaque année o xiiido xiid ga'a areer um roosin nangam nangam ku refna andaam keem jegaam teen bona mang ke u refna fo a cahier umo ndaa xanj na mang keeke a yeng yeng mangu ndima nga nangaam o sutaa teen xalis sookoy xalis parce que andeye xaye a ɗinga leeke a naanga jega xalis sa saqanaam ɓasil ne mi kaaga soom a doya xam ley i kaaga soom a doya xam Djiby parce que xaye kaana a passer anga xaye a jega mayu mayu waa ga ma meena ñoowa gestion de menage andi ran to c' est trés important parce que wo im buga nga roq xaye exemple xaye comme exemple im buga nga rok kaa fadna quatoze personne wala treise personne wala wala dix sept personne wala a yeŋ yeŋ yeŋ u soxa nga kilo naxiq kaaf fo kilo ɗik pursiin deux diyo fo deux a cuxa ɗak a ñakta ɗak ndeetinkoy kilo ngaaf cinq cent refe deux mille pursiin ke ngare re trois mille trois mille naxa yeng xa ɗak oxu ref na fo ñaalum calculer i ngoolo nge ande xalis fa mayu yoo yaagg koy mang ke naanga mbaafa keeke a fiya ke jeg ma teen sant ama rooga paax gidmaam a rooga paax so wiin we keede mbi na aussi pour mi daal keede mbina o jeg daal waag kimo ley teen ndaa mikoy ne fi uuma o jeg koy ku saq na sutura es xalalo pour te moƴo ramb

ga'a Djiby ga'a im nana nga o kiina leya ye o qol la mi kaa ndeng parce que mi o faamole ne eet mo jik im kalin na ɗinga le im reta reta o faamole rima rima mais malfaiteur ke a ngara nguɗin maaga de nga ngundin ndok es im fi naaga im dako tester naak dako jiku naak ande faamole xanj ka tino ɗingale mbine a ɗingale mbine maaga toujours kaa commencer njega benefice no matiere organique parce que a refa nga kama ɗingale meene xanja sutura um nu ngaada nga mbina um a mbisiida yaam andaaye depart a jega kaa ngara a jega xa qiida xaana o ga o faam ndaa meeke nganjan wajanes mose xanjel jege xa mosa xama dabooxe muumeen o faamo laawo kaate fina wala nangam kaami jege saayfu ga'roona wajan ne mi xay kama ɗingale den fo o faamole a ngaada nga mbina owey fiyan maade ndefa kede sutura ooxna den njegun gar fi stock neuf mois ke njind ne kam collecte a gar ga'a meeke a yeŋ yeŋ yeŋ deux ke yipe meen en epandage matiere organique ndiiki koy o buga nga yip matiere organique soy im ley nge oxu refna teen sept a fiya wa wa wajile sept fa sept refe quatoze quatoze fois :far deux daanaka ye garantie uuma no tige xa ando naye saayfu yipuupa tige ana caxat xaxat nel de 88 2011 i mbadu njala fo ENA a jega ma ando naye a ɗinga le bo xaye meek deyu parce que laŋ o buga nga caxat caxt nin xana echec laŋ fo o kiin den nanu o neɓanog bo o jang nan ko leyane limi leŋ te lim leŋ o leyne reti a mokna nga leŋ o suur no ɗik anda ke taxna o kiin daal

a ɗingale jafe jafe ke jeg ma teen de ndaa koy jafe jafe keena fanjan ten ref o bugo ret o buga nga a miña nga o waag yaam andaaye ke moƴna moƴo ɗom saayfu roog fee simid na de janvier bo juin 6 heure du matin 6 heure du matin toujours ko waro gar meeke ndeeti koy 4 o bugo yetin mumeen a ɗoma jiriñ ndaa koy fata jirnong yaam keeke ande o kiin gaka tiran baa pare so deɓin jafe jafe premier option es moom cegel ke naa nganjel daal wax deg a refa kaa ando naye a doya waar kaaga moƴu eetu eetu njeg jafe jafe fa ɗika ndeer faa bo xaye probleme foofi a njegaanoyo foofi waage doy so meeke secteur ɗomu tigo yaam xaƴa wee ngupna in moyen no xam xam den mbagu ngar a motale atoyo ke yoqna yaam andaye xaye a ngasa laana ga'oona xaye kena alimenté an ndaa koy i ndeta nga bo nap le fudoox est que ana xatla kon maaga xano commencer obliger dako wañ ke o jala

Djiby ga'a ga'a o ndimle mberaan de jeg aam baab ɗemb faa na xooyel Michel Faye Michel ten eet u jala fo ENDA des 2010 2009 bo yeen te retna koy bo anaam daal maaga waagatu dey te orienté ay UGT parce UGT den njaloogu fo ENDA den ndee'u union ne ando naye den den re'u partenaire den te fi naaga a leya dene a jega qoyo lengo xa ando naye daal ke i njala ga'um te jala parce que mi ga'a agroecologie feeke na mofum roog kaa xiiraam teen ka xoraam ye i mbuf na mbait ne ɓaxiida qol le affaire bio fee de ne'a kam fog'u fo wiin Djalo a panale Dioral Pape Maissa Fall oxe reend ina coordinateur <hesitation> neeke na UGT a jala fo ENDA a dimle a in mene xetola te Michel me Michel fum te Michel Faye me baab ndeɓes te i me iyo aca bismila te leye a ke tax na i ngar de gaa i commencer nga'in de gaa i ñanja a qoxala ando naye jege engrais :far to wax deg o qol lewo neete fina neeke bata faxit neeke to jege engrais daal xano leyna in im leya denen mi de kam bufa mbalit mbalit de im bufaa marse fee daal ten colecte a gar dosa te leyaame ndiiki nak ka i mbug daal njemo njal fo wo daal mee iyo a faaxa ndaa ndiiki daal foko jeemo fi groupement fi naaga de mobiliser oox ma imam oxa de leya imaam Cheikh Dieng im ley nee a jega kaa i mbug na njaliid meen ndaa daal fook i ndam teen mi fo wo me i njeemo mbiyan wiin we daal imaam a fi naaga a dalfo fi naaga wiin wa mbadiid yoq we daal a ndeɓa kac andaa atlier

de commencer mbi naaga a ndeɓa kac ndiiki nak Semou ande intelectuel o a leye leŋrek bugum oxu ando naye jambiro gonfa bindel feuille de présence o sutoox meen parce :far que reunion ka jega feuille de presence coow laata a bugo gar a bugo gar refee naaga im leya dene ndiiki ngaad yo i mbe moyen ndiiki yeede ngaad na im fi naaga leya imaam me lijante i meene a lijante kaaga im dako xoyit reunion de commencer accepter bo neene i ndokiin Allemand la ando naye tena jala fo ENDA a gariid a ndetiid programme fe dans cinq zone ke te warna intervenir Diouroup Senghor Diorale te fadiid a signer contrat ne aleye a d' accord a i mbiya par trois ans fo ENDA i commencer daal tiye daal im commencer ga'a teena xoxes Jean ecole fee commencer monter :far el wiin we commencer a ngara aa a reussite fee a commencer a fiya parce que no premier perdre fee ten refu yee no coté areer mosaamo ñaka areer baab ndeɓes faa gena mbimbaan a jika naam saak leŋa areer a qomb leyong de waa ngomb daana neena i mbadiid im eeto xobda den i selection ne in te fi im duufin xaaj mene kene projet ne coxaxama im xure im berin mene ga'a saak laaga a fi xa paam ɓeta naxaq o saak le soom xa paam ɓeta naxaq o faamo leŋola im ci in rewe mbesiid ina yoqe ɓeta tadaq a soɓ koy projet ne a jeg keede leyoogina bio calcule ten coox axamo ten im commencer fiya teen im commencer koy ga'a teena xoxes commencer ga'a teena xoxes bo nene daal o leŋ dimle kiraam

ga'a a ndeeres fo ENDA mi roog dong to ga'a o kiin a koomalu gimeeroona a roog coxod yoqu o kiin ka gima roog to ENDA mi pour mi fiyatiraam dara ENDA ga'a xam xam fu saquma no probleme kene a qooq neeke a soɓ a xam teen nda renforcement de capacité den mbekaxam yeen fiya affaire formation nangam nangam fo ku anduma no projet xaye ENDA taxu um andin roog moƴu fo UTG fe ando naye ten ref parce que premier kene a normalu nda malfaiteur ke de cung bom xoox sonle ampagay bo yoqate dara ndax recolté de ngara ŋota pompe la a mbisin soble faa naaga fi'u a xon naaga i ndet ndet ndet bo neene i ndako mbisiido pompe nda pompe le heureusement ga i mbi'in demontable o pompe le ga i mbi'in demontable de saayfu ando naye kam waca kan watnan ɓekin no saak waxooxin o xaay jake kam gad wan xaad tan ande kaaga ye de mbadiid na daal option naaga i mbexeyu ndiiki daal demontable a refa tel ndiiki i oxu garat na i monter i xaƴa o kiin gadu kiran mbisan surtout o nana nga valeur fe leyamo tuyaux le a tuyaux xe robinet ke to jaake o raakool soomo waxa reta boutique kaa ndiiki o jiko raakor monter in

Djiby na moofu wiin we gaa ñakoyo calel Djiby naa moofu Senegal ñake calel anda ke taxuuna Djiby ga'a yaa'sam guerre fe Ukraine rooga num tn na jam ndaa pour mi regulateur o

me mi kay kam leyonge me yasam rooga num tin de ndef no jam ba in fop yaam in fopa duqu ndaa koy regulateur o regulateur koy kam foog me courant a wara nga yaq tik wiin na mbinya regulateur te gara dey maaga parce que wiin we ga mer'u kaa ando naye mi d' accord riim o kiin refeeye ku ga'oona o mbeko ɓay kam poos newo yee ko jikan woore anda ke taxna woore Djiby Senegal fada mbexey a saqa qoox den to te gar fo ndigil alimentaire kaa may Senegal to xanja wiin we ga'a affaire a qooqale ga'oona caxana passer anga ten refu ndigil fo ngay naak yaam ke taxna wiin we comme o kiina na gaañ waa meen ba xanj ma mbin ndaa wiin we ga miraasa m bina a njik win so o mbiya fadin a lasin teen so nam nu mbaagu mbi koy bo ŋanjanel kaa fadna trois hectare wala quatre hectare so leŋ ne reta exploiter in me kaaga xa calaano kaaga xa caaxan maaga ndeyu parce que xaye ga'am no temoignage leŋ Djiby ga'a naak leŋ na ando naye a xupa naak tadik valeur d' accord a naak leŋ a xupa naak tadik valeur anda ke taxuuna o kiina waa ref meeke a refanin te xota xot naak leŋ a reta fi'in insimation a jeg teen naak naak le a jikwaa fosiisole a ñoowda nin teen xa moƴ garantie yee to xij kiro so oxa ando naye a daj daj na no laŋke pourtant naak le wa xela awa fi naaga a coommencer jega teen deception yaag koy mi daal a qooq daal djiby caxaan a passer anga mi de xaye ku mbisiidaxama xaye tefe a qooq wax deg giminum

waaga moom xanja moyen dena waga a yiin dena mbiya rek nda mi moom mi moom Djiby foofi anda me i nget na meeke na tsuwar leeke i ngetu maagole koy o maag <laughs>

ande wiin ga mbiya a jega kaa ga ma o Africain yaam leyka tiim Senegal moom kaaga a jega ka ga ma Senegalais ñoowa fo o Africain anda wasla ñamin i wasla ñaamin kaa jeg de anda neete jegit na mi ne fi ma faao sa ndimaam no ngook no ngay naak ten andum boo pare so fañin meeke so reto mbiñ fiyanan o kiin pour na in eet tu pour :frav gi miim kaaga pour o ret kay a soɓa nga pour kaaga soom developper u saate fa wiin waaga kon moyen kaaga koy waay im dam no moyen locale es keeke moyen locale o Djiby moyen locale tum mene keeke refe moyen ka ando naye moyen xalis o moyen locale ref tum kam ref mene rek debrouiller ana xooxes oxu soɓaxama koy kam warno dimle forcer maaga kiin waaga te teen tig

ga'a xaye en temoignage xaye mi de au nivau des commune im leyka taa de commune ke bom leya no neɓanong ke commune bugmo eeto leyit we saqna commune ke maire ke mi de ajega vision faa ga ma a soɓa nga moom refee meen tig politique roke teen no dara dara dara dara wiin we ma ngen ande meete ref na xaye caxaan a mbaafa nga Djiby a yeng yeng de mois de janvier bo mois de juin neuf mois yoo foogum de cinquante jeune wagaamo heberger a den meeke xa teɓanong xarɓeen ɓetik wagaamo saqa den ɗinga leeke o kiino kiin q jirñoox a ɓis mbin den kaaga ga'a maire fee ba fi'it ina renforcement de capacité a fexey meeke jeé foofo doyua waay wajile rim kaaneem neeke so ref meen toraxanda wiin we sedaam kaaga yaam xalal dong kaaga fi ki num Djiby te fadiid na mi ndikoy premiere chose meeke den dena a mbaa mbak projet ndiiki a njeg kaaga a ka fontu waa mi im saqa nga deux hectare herberger cinquante jeune o xaana saq qatre :far hectare a herberger :far cent oxaana naaga o xaana naaga est ce que chomage xana jeg meen na agriculture leyong de weeke ndef meeke a ngooxa weeke ngaya affaire pambe nangam nangam maaga im ley taa

kaa yoqit anda ke taxna kaa yoqit ande kaa jeg o facon ole ga ma wiin we ñoowa ande feleeyaam gara nga waro daaja ndok sipin saaxox so xota ndoka leene ret sip kin saate no kiin anda ne kaaga demo'oor na aleya ngaye diw de a gara meeke a xota kaa fad nangam e a ɓis ga'a mi im evaluer a nga echec o pour mi s anda ke taxna te ref echec comme xaye maire fee gar anga meeke Diouroup a xot meen xa jeune xarɓeen ɗik ande gar ke gar no quartier leŋ a xotaa ka copit ka maana a copit maana a copit maana pin podnum a xanju to tig refee ma pin pod num comme waage xota ndoor wiin we fata ndeet facon fa ando naye a xota ngaan wiin we fop a nga teen a qoox den maaga im leyta na qooq a qooq ga'a saay fu keeke leyoonga a mbeer'u no detail kene Djiby keeke im leyang nderes fa roog a qooq wiiw we ga ngeef kan ndiiki parce que ren o evaluer anga wiin pod ne soxla na a qoox soom na lal ka nge a qooq ten refu ndigil les année passer wiin we a qooq mbi i ran te ref dara in weeke i joono ganga wiin manquer mbiyoogu in i caxaana passser anga wiin we manquer mbiyoogu in ka jik waa in kaa jik waa in ngor kaa jik waa in nangam refe detail keene o kiino kiin fo vision of ga'o yaam andaye mat jalana o kiin te manipuler a xam fo jala na xoxof a jega difference de a yaam o kiina waa xesa xes rek ande ko xen wiida den rek te xes rek te adiidong detail kombong kaa o gar jeg deception a jega wiin wa ando naye wiin wa o qoye ga ma meeke weeke njira weeke ɗofaa weke m bi keene fop na fiya den deception feene parce :far que a soɓa yee ke de njeg ina dena mbar u eeto gérer gérer iran saa gerer :fraana o kiin so kiinoxa ga tin ngita ngaas

i message fe warma lancer de Djiby ten refu yee oxu jeg na laŋ daal o goorgoor loox exploiter a den yaam ga'a saqa wiin xarɓeen ɗik 30 metre metre xarɓeen tadik kaaga nu ref na de coté leyong a saqa wiin xarɓeen ɗik anda me tegan ma ande o gara nga no grande culture leyiim kaaga maraissage ne'ang parce que grand culture fo maraissage kaa jeg meede ngajooor na no rendement parce xaye 30 metre de coté xaye ga'a o repartirer a ngaan xaye plan sobl a yen yen yen waaga jeg teen kaa fadna 200 sacs wa 200 sacs koy o jikooranga o saaku o saaqu soble a jara 22000 bo na 24000 njeeti koy o buga nga jikoor o saqu soble 20000 bo pod naaga Djiby a waay Djiby pod nu moo mi leyong kaaga koy o reta nga jik teen maalo jik teen kene jik teen kene xalis fe yoq ampagaay to xan nu mbaanj tin lakas kaa ando naye mbaana maada nga sax kaaga a commencer a rim xa lakas ten taxu a qooq fo ngay naak moom Djiby oxu jeg na laŋ daal rek o ndeeta roog xeman ka den yaam forcer aan o kiin de ndaa koy kuu wat noona xayo ga o njirñonge wat nuuna o ga in de parce que xaye ga'a kene demie hectare oo ka ke o ga'a fada te demi hectar anda ke taxuuna kaana re tomate kaana kaani salade kaana ref tomate ga'a demi hectar leŋ naa i ndet a ma tang kaana ten ref qol laaga i ndet ina a koom ya ya i mbiya demi hectar ndik kaaga jegum fo demi hectar o leŋ a areer pare aa ten xooxa ndiinge ne fop kaaga xooxum tena ñoow ka xam anda ke tax na tena ñoow ka xam ga'a fagun faak o qol leeke o suta nga taxar ke ande ne mboga taa fagun faak ye xoxan ma kaaf quatre vingt dix joq sombum ten xa saaq xarɓeen ɓetu naxik Djiby den saqa xama saqaam bo jomes mag nee de yaam o kiin fopum waage mot nda andaame de mois de octobre bo bo bo premier quinzieme de mois d' aout ten saqa xam ya koy jom refa tee ma xijil a ɗooka xam de no kaa fadna quinze personne a part waand o saaku fi association waand o saaku fin association muj tum fagun faak yaag koy im leya ngaange deux :vfra demi hectar kene a saqaxam gestion yoo kam fi kan gestion Djiby parce que andaame deux demi hectare ke im recolté a nga keeke a woraange kaafo to qol laana ndeeto goona a koom wax deg a tane a yaag koy pod nu fi uuma teen accompagnement fo keeke kaywax deg xano ande sant aam teena paax a waas nuwa o fogole xaq de yaam faley radio fe lee faley radio im juuma nga daal de ande na mi yo xaƴa ñako maitriser ino so ssogo waña a xooxes nda anda me daal o fogole kem tag toor ka fo den ten ref yee de mbasanaam xaq wasanaama den xaq sokoy fat i ngultoox rek njiñoor teen laŋ ke daal Djiby maaga i inoor tu maaga i numtu waa bilaay Djiby ande Djiby ande ndeysaan ande wiin we ga leye o kiin no laŋ a jale sa numtu waa no laŋ yaag koy podnu fi yoona no laŋ ke rek xana barke Djiby fat wiin we ngur toox rek a njalik no laŋ ke a ngayik iyo njokonjal o wasanaam xaq koy